Dabba ata n ʒɛya ka yino pili zipiligu ka yino maa mii yɛ liiga dozim ka yino maa mii yɛ liiga ʒiɛ laasabu ka moɣali doya ka bi gbubi parantɛ nimaa ayi ka tihi bɛ nyaanga